Abezempilakahle abagqoke amawovolosi alithanga bazivala amehlo izandla amakhala yonkinto okukhanya ukuba kukhona abalande ukuzokufafaza lapha okungumkhuhlane obulalayo.

Abesilisa kanye labesifazana benze udwendwe. Phansi eceleni kwabo ukhona ohlatshwa ijekiseni okutsho ukuba laba labo abenze udwendwe, bayenze udwendwe lokuzohlaba amajekiseni okuvikela imkhuhlane ethize.

Owesifazana okhothemeyo umhlaba umntwana owe mfundo yezinga laphezulu ongathi ngowe ngowesekhondali umhlaba ijekiseni engabe emvikela emikhuhlaneni othize loba emelapha umkhuhlane othize

Abazempilakahle abagqoke imphahla ezlombala oyisibhakabhaka. Bame ngezigulane, omunye lesigulane, omunye lesigulane okutshengisa ukuthi kukhona umkhuhlane abawuhlolayo.

Owesifazana ohlezi phansi ugqoke ijazi elimhlophe, wazivala amakhala ngemask emhlophe, wagqoka ama gloves oluhlaza okwesibhakabhaka. Ubambe owesilisa ingalo, umhlaba ijekiseni ukuze ukumelapha loba ukumvikela kumkhuhlane othize.

Owesifazana ogqoke izigqoko ezitshengisa ukuba usebenza kwezempilakahle. Umile phambili lapha. Okutshengisa ukuthi kukhona akhuluma ngakho. Eceleni kwakhe uthwele ibhakane elilomkhankaso, weCovid 19.

Abesilisa kanye labesifazana abagqoke impahla ezitshengisa ukuba ngabezempilakahle, bamile bakhangela ngapha okutshengisa ukuba kukhona abakujabulelayo.

Abesilisa labesifazana abamileyo eceleni kwabo kukhona umtshina thizeni owezimpilakahle ngemuva kwabo kukhona ibhakane elikhulu kakhulu elikhuluma ngomhlangano owomkhankaso owezempilakahle ozakubakhona

Owesifazana ohlezi phansi ufake lo owesilisa umtshina wokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni. Okutshengisa ukuba lo owesilisa nguye ogulayo.

Owesifazana otshengisa ukuthi usebenza esibhedlela umhlaba owesilisa ijekiseni okutshengisa ukuthi uyamelapha loba umvikela umkhuhlane othile.

Ibhakane elikhulu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elitshengisa izindlela abantwana abancane abangaphila ngazo ukuze bakhule behlanzekile bephile kuhle bengela mkhuhlane emzimbeni yabo.

Abazempilakahle abagqoke amawovalosi olombala olithanga lamaglovu alombala oluhlaza bazivala amakhanda kanye lamehlo okukhanya kukhona igcikwane elibulalayo abazolikhankasela lapha

Owesilisa omileyo uhlaba ohlezi phansi ijekiseni engalweni okungaba ngudokotela kumbe ngumongikazi, emhlaba ngoba uyamelapha kumbe umvikela emkhuhlaneni othize.

Owesifazana ohlezi phansi ogqqoke iblawuzi emnyama le mask emnyama uhlatshwa ijekiseni ngulo omileyo okhanya ukuba usebenza kwezempilakahle kukhanya ukuba ukhona umkhuhlane awelaohayo loba awuvikelayo

Owesilisa uhlaba unana ijekiseni othwelwe ngumamakhe okhanya ukuba engabe emelapha umkhuhlane othize loba emvikela ukuthi angaguli umkhuhlane othize.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuqakatheka kokugeza izandla lokuba zingahezwa nca kutheni lezi zandla ibhakane leli selingabe litholakala emaklinika lezibhedlela

Owesifazana osebenza kwezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe kanye lamagilavi, ubambe umntwana ongaba leminyaka engaphansi kwetshumi uyamhlola, eceleni kwakhe kukhona owesifazana otshengisa ukuba ngumzali womntwana lo.

Owesfazana othandele intsaru elombala oluhlaza, lesikipa esilemzila lengwani eluhlaza okwesibhakabhaka, ukha amanzi ezimpompini esebenzisa izigubhu ezilombala olithanga.

Abesilisa kanye labesifazane balande ukuzokukha amanzi empompini ngezigubhu ezilombala olithanga , izigubhu zabo zenze undwendwe lapha.

Abesifazana abathwele abantwana bayenze udwendwe okutshengisa ukuba kungabe kusekilinika kumbe esibhedlela esikhulu sebengabe belande ukuzohlabisa abantwana laba ukuze bavikeleke emikhuhlaneni.

Umuntu okhothemeyo usempompini lapho okukhiwa khona amanzi okukhanya kungamanzi ahlanzekileyo angaba ngawokunatha. Uwakhelela esigubhini esilombala olithanga. Ngemuva kwakhe kukhona izihlahla eziluhlaza tshoko.

Owesifazana otshengisa ukuba ngu mongikazi loba ngudokotela ogqoke ijazi elide elimhlophe lama glaves amhlophe ubamba bambe umntwana esiswini okuntshengisa ukuba kukhona akulaleleyo ngokumhlola

Owesifazana ovela kwezempilakahle uthontisela umntwana omcani ongaba leminyaka engaphansi kwemihlanu othelwe ngumamakhe umuthi amthontisela wona usungabe uyelapha loba uvikela izifo ezithile

Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kwrlitshumi, abasesibholaneni abazokuka amanzi ngezigibhu ezilombala olithanga, bakhotshozelwa ngosisi osekhulile.

Abesilisa labesifazana bahlezi phansi phambi kwabo bathwele izingwalo bakhangele phambili .Konke kutshengisa ukuba kukhona abaku lalesise ngobunono obukhulu okungaba yizifundo zempilakahle.

Owesifazana omileyo uthwele ikhadi lomntwana elesibhedlela wasethwala lomntwana omncane ongaba ngaphansi kweminyaka emihlanu. Ngemuva kwabo kukhona abantu abanengi abahleziyo njalo okukhanya balindele ukuncediswa ekilinika lapho.

Owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe otshengisela ukuthi ngowezempilakahle osokungaba ngudokotela loba umongikazi. Ume phakathi kwabantu abesilisa labesifazane abahlezi okukhanya ukuba kukhona abezempilakahle abafundisa ngakho.

Abantwana abancinyane abangabaleminyaka engaphansi kwetshumi bahlezi phansi. Phakathi kwabo kukhona abagqoke owezempilakahle abanye abangani ngamapholisa ababanika okokudla okungani balande ukuzofida.

Owesifazana othwele umntwana omncinyane ukha amanzi empompini uthwele ibakede limnyama ngemuva kwakhe kukhona okuyakwe kwangani yisibaya.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi okutshengisa ukuba bafundiswa ngempilakahle yengqondo kusesibhedlela kumbe ekilinika loba emphakathini nje.

Abesilisa labesifazana abamileyo, abame phambi kwebhakane elikhulu elikhuluma ngokuhlukunyezwa kwabesifazana kumbe kwabesilisa loba kwabantwana.

Abesilisa labesifazana abahleziyo balalele kakhulu lokho okukhulunywa ngulo ogqoke owezempilakahle ophakamise isandla okukhanya ukuba kukhona abakufundiswayo mayelana lokwezempilakahle

Imishina yakulezinsuku esetshenziswa ikakhulukazi emalebhu ,atholakala emakilinika kumbe ezibhedlela .Ukuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo etholakala emizimbeni yabantu.

Ingaphandle yekilinika kumbe isibhedlela esikhulu kukhona abantu ababili abamileyo eceleni komduli umduli lo ukhona umtshina eceleni wokuhlola ukuba umuntu mude okungakanani.

Ibhakane elincinyane elitshengisa ukuba nxa ufuna ukuyafika lapho okule Lebhu khona uhamba njani. Eceleni kwebhakani leli kukhona utshani obuluhlaza tshoko, obokucecisa.

Ingaphakathi yomduli wekilinika okukhanya ukuba kulombheda owesigulane eceleni kukhona imitshina emincinyane eyehlukeneyo esetshenziswa ngomongikazi labodokotela.

Ibhokisi elitholakala okungamalenjana okuncane okuyikho okusetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi ukuhlikihla lapho abayabe bezahlaba khona umuntu ogulayo ijekiseni.

ingapghakathi yesibhedlela esikhulu phezulu kwetafula kukhona imitshina emincane eyehlukeneyo kanye lamagabha ayiwo asetshenziswa ukufaka ama sempuli emchemo kanye lawe gazi

Isibhedlela esikhulu, esitshengisa ukuba leyi luhlangothi okulaliswa khona, abagulayo abesilisa. Kukhona omileyo. Otshengisa ukuba angaba ngudokotela, loba umongikazi.

Ingaphandle yekilinika loba isibhedlela esikhulu kukhanya khona abantu abamileyo ngaphandle abangabe bephuma phakathi loba belinde ukungena phakathi bayancedisa abezempikahle.

Abesifazana abahlezi phansi bayenze udwendwe okutshengisa ukuba bengabe besikilinika bemelele ukuncediswa ngabezempilakahle ezandleni zabo bathwele amaphepha esingathi ngama xray

Abesifazana abamileyo, phambi kwabo kukhona imtshina, okunye bakuthwele ezandleni, sekungabe ngabafundi abafundela ukuba ngomongikazi loba odokotela. Kukhanya kukhona abakuhlolayo ngemtshina le

Isitolo esithengisa amaphilisi kumbe singathi ikhemisi. Ikhabothi lakhona ilamagabha lamaphilisi alombala eyehlukeneyo eminye imhlophe ilezivalo ezibomvu eyinye iyakhanyisa phakathi kanye lamabhokisi.

Abantu ababili, oyedwa ugqoke iyembe emhlophe le-bhulugwe elimnyama ubanjwe isandla ngoseceleni kwakhe okutshengisa ukuba engabe emhlola umkhuhlane othile emunweni.

Ikhabothi elihlala amabhuku kanye lokunye okuphathelane lezempilakahle okwehlukeneyo. Lokhu kungatholakala esibhedlela esikhulu kumbe emakilinika.

Abesilisa kanye labesifazane abakhanya ukuba basafundela ukubangodokotela loba omongikazi. Bathwele amaphetshana bagqoke impahla ezifananayo okungajazi amhlope amade.

Abezempilakahle abasafundela ukuba ngomongikazi loba odokotela bagqoke ezimhlophe phambi kwabo kukhona imitshina, abanye njalo bathwele amaphetshana abhaliweyo ukutshengisa ukuba babala khona befunda.

Ama sampuli lapho obekuhlolwe khona igazi labantu ukuba balawo na umkhuhlane okubizwa kuthwa yi monkey pox amasampuli la atshengisa ukuthi inengi labantu ahlahlole lapha balawo.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi bakhangela phambili okutshengisa ukuba bayafunda ngezempilakahle. Phambi kwabo kukhona amatafula afakwe amalembu.

Ibhakane elikhulu elikhuluma ngomkhankaso ozakubakhona okhuluma ngegcikwane le HIV ebantwini abatsha. Ebhakaneni leli kukhona idate, Kanye lendawo ukuthi kuzenzelwa ngaphi, lesikhathi.

Abezempilakahle abahlezi phansi eceleni kwabo kukhona abesilisa labesifazana abenze udwendwe okukhanya ukuba bonke bamelele ukuncediswa lapha.

Abantu ababili, oyedwa ngowezempilakahle ukhangele emtshineni omunye ngowesifazana oxhunywe emtshineni okutshengisa ukuba kukhona akuhlolwayo ikakhulukazi ilihlo.

Ingaphandle yesibhedlela esikhulu. Ekhoneni kukhona ibhakane elitshengisa ukuba kuhanjwa njani kulesisibhedlela lokuthi yini etholakalayo. Sipendwe ngombala olithanga phezulu.

Ingaphandle yesibhedlela kumbe ikilinika kukhona amaluba amahle aluhlaza tshoko awokucecisa lotshani bokucecisa obuluhlaza tshoko, ngaphandle kukhona izimota ezimhlophe ezitshengia ukuba abanikazi bazo baphakathi lapha kanye labantu abahambayo abayangena esibhedlela.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba lesi yisibhedlela esikhulu. Ibhakane leli libhaliwe ukuba yisibhedlela esibizwa ngokuthini esaseRwanda lokuba yikuyini okutholakala kuleso sibhedlela.

Ingaphandle yekilinika kumbe isibhedlela esikhulu. Kukhona utshani obuhle, obuluhlaza tshoko! Obokucecisa. Eceleni komduli lo, kukhona amabhentshi afakiweyo, ahlezi abantu. Okukhanya ukuthi balindele ukungena phakathi bancediswe.

Ingaphandle yesibhedlela esikhulu okutshengiswe amaluba amakhulu aluhlaza tshoko eceleni komduli. Umduli wakhona upendwe ngombala oluhlaza okwe bhakabhaka ngaphansi wasupendwa phezulu ngombala olithanga.

Ingaphandle yesibhedlela esikhulu sipendwe ngombala olithanga ekhoneni laso kukhona amabhakane amakhulu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abhaliweyo izixwayiso lemilayezo kanye lezindlela zokuhamba esibhedlela lesi.

umuntu olele phakathi kombheda okutshengisa ukuba ngumbheda wesibhedlela ogqoke le mask ome eceleni kwakhe ombambileyo ongabe engowezempilakahle eceleni kukhona umtshina oqunyiweyo

Owesifazane omileyo okutshengisa ukuba ngowezempilakahle, uhlola lo ohlezi phansi indlebe esebenzisa umtshina omncinyane owakulezi insuku osetshenziswa ukuhlola izigulane.

Ingaphandle yekilinika kumbe isibhedlela esikhulu. Eceleni komduli kukhona amahlamvu ezihlahla aluhlaza tshoko, awokucecisa kanye lotshoni lokucecisa. Etshanini lobu kukhona inqola yokuhambisa izigulane.

Ingaphandle yekilinika kumbe isibhedlela esikhulu kukhona bantu abahambayo ngaphandle endleleni lapha. Emaceleni endlela le kukhona utshani obuluhlaza tshoko obokucecisa lezihlahla ezingamaluba ezokucecisa.

Owesifazana ogqoke njengo wezempilakahle ongaba ngumongikazi kumbe udokotela uhlola omunye owesifazana ohleli phambi kwakhe, ogqoke isikipa esimnyama ukuthi igazi ligijima okunganani emzimbeni esebenzisa umtshina wakhona.

Isibhedlela esikhulu esiphendwe ngombala olithanga, eceleni kwemiduli le kukhona abaluba amahle awokucecisa aluhlaza tshoko lamabhakani atshengisa ukuba kuhanjwa njani kulesi sibhedlela.

Owesifazana ohlezi phansi wagqoka ijazi elimhlophe ohlola lowo ophambi kwakhe ogqoke eziluhlaza okwesibhakabhaka ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni wakhe.

Owesifazana ogqoke impahla ezitshengisa ukuba ngumongikazi .Uhlaba owesifazana ohlezi phansi ijekiseni .Sekungabe emvikela umkhuhlane othize loba emelapha umkhuhlane othize emzimbeni .

Owesifazana osekhulile ngokweminyaka uhlezi phansi wazivala amehlo ebambe ikhanda ukutshengisa ukuba kukhona okumkhathazayo engqodweni yakhe.

Isibhedlela esikhulu samasotsha seRwanda. Phakathi kukhona umuntu oleleyo embhedeni okutshengisa ukuba yisigulane ufakwe emtshineni eselatshwa ngoseceleni kwakhe kungaba ngudokotela

Imitshina yakulezinsuku itholakala ezibhedlela ezinkulu engasetshenziswa ngo dokotela labo mongikazi ukuhlola, kumbe ukwelapha abagulayo izifo eziyehlukeneyo emizimbeni yazo.

ibhakane elikhulu elifanekisiweyo ukuba umuntu angenzani ukuze enqabele ukukhwela kanye lokwehla kwetshukela emzimbeni kukhona izinto ezehlukeneyo angazinatha

Imitshina emincane etholakala ezibhedlela kayisweleki lasemakilinika kanye lasemaphilisi ayehlukeneyo ngokombala aphansi angekho phakathi kwegabha lamabhokisi.

Umfanekiso otshengisa ukubana idolo lihlaselwa njani ngumkhuhlane wamadolo loba ngumkhuhlane wamathambo izigaba ezehlukeneyo kusukisela kwesokuqala kuze kuyefika kwesesine

Owesifazana ogqoke impahla zabezempikahle okulijazi elomhlophe wagaxa umtshina wokulalela ukuba inhliziyo itshaya kangakanani ubambe owesifazana isandla ehlombe okutshengisa ukuba kukhona amxwayisa ngakho

Ogulayo ulele embhedeni eceleni kwakhe kukhona ogqoke ezimhlophe okutshengisa ukuba kungaba ngudokotela loba umongikazi onguye omhlolayo esebenzisa imitshina yesibhedlela lesi.

umtshina wakulezi insuku osetshenziswa ezibhedlela ezinkulu ukuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni eceleni kukhona isigulane esixhunywe emtshineni lo

Abesifazana abahlezi phansi, oyedwa ugqoke ezimhlophe utshengisa ukuba ngowezempilakahle. Umhlaba lowu ohlezi phambi kwakhe emunweni okukhanya ukuba kukhona umkhuhlane amhlola wona.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi okutshengisa ukuba kukhona okwezempilakahle abakufundisanayo bakhona abafakwe imitshina yokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni yabo.

Owesilisa uhlezi phansi utshengisa ukuba ngudokotela loba umongikazi. Uhlola lo omileyo esandleni okukhanya ukuba ukhona umkhuhlane amhlola wona loba amahlabela ukuwuhlola ethatha igazi lakhona.

Abesilisa ababili abaphakathi kwendlu ekhanya ukuba ngeyokuhlolela izinto eziyehlukeneyo. Omunye kukhanya nguye ozohlolwa okhiphe isikipa wabamba iqolo lo omunye ulayithe umtshina.

Ababili abahlezi phansi babambisane umtshina ofuna ukuba ngumtshina wokuhlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu abagulayo okungaba kusesibhedlela kumbe ekilinika.

Imitshina yakulezinsuku itholakala ezibhedlela ezinkulu ema lebhu kanye lasemakilinika isetshenziswa ukuhlola izigulane kanye lokubelapha okubakhathazayo emzimbeni.

Imitshina emikhulu yakulezinsuku etholakala ema "Lab". Imitshina le iyasentshenziswa ukuhlola amasampula egazi, awomchemo kumbe awezinto ezehlukeneyo ezilethwa la.

Imitshina emincane kanye lemikhulu ehlukeneyo etholakala ezibhedlela lapho okulama lab khona eyiyo esetshenziswa ukuhlola amasempuli awegazi awezikhwehlela kumbe awemichemo alethwa lapha.

Umtshina wakulezi insuku otholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika. Umtshina lo usetshenziswa ngabe zempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi ukuba bahlole izigulane ukuba zihlutshwa yini emzimbeni.

Amagabha alemasampuli. Akhanya ukuba ngamasampuli, emchemo. Aseceleni angaba ngawegazi. Ayabe elethwe emaLab, ukuzohlola ukuba izigulane zihlutshwa yini emzimbeni yazo.

Imitshina yakulezinsuku eyehlukeneyo etholakala emaLab lezibhedlela ezinkulu imitshina le iyasetshenziswa ukwelapha izigulani kumbe ukuzihlola ukuba zikhathazwa yini.

umfanekiso otshengiswe emtshineni lo okutshengisa ukuba umtshina lo ngowokuhlola ingaphakathi yomuntu ukuba kubonakale ukuba inkinga ingaphi lapho kuhlolwe imbambo

Igabha elile sample phakathi okutshengisa ukuba igabha leli into lezi eziphakathi zibuya elab ukuzohlolwa umkhuhlane loba ukuba yini okuyinkinga.

Umtshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu. Isetshenziswe ngodokotela kumbe omungikazi ukuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Amagabha asetshenziswa ukufaka ama sempulu ezinto ezehlukeneyo ezanjiswa emitshineni esemalab okugoqela amagazi izikhwehlela imichemo ama discharge lokunye okwehlukeneyo

Umfanekiso otshengisa ukuba uthethwe ngemva kokufaka isandla somuntu emtshineni yakulezinsuku. Imitshina le eyiyo ebona ingaphakathi yomuntu ukuba umonakalo ungaphi.

Asampuli awomchemo akhanya ukuba aselab ayahlolwa, sekungabe kuhlolwa izifo emzimbeni yabantu abathize ukuba yini ebabulalayo loba kuhlolwa izidakamizwa.

imtshina yakulezinsuku engatholakala ezibhedlela ikakhulukazi ezinkulu eyelapha kumbe ehlola izigulane emzimbeni yazo ukuze kubonakale ukuba bakhathazwa kuyini

Umtshina omncinyane wakulezi insuku otholakala ezibhedlela kumbe emakilinika osetshenziswa ngabezempilakahle ukwelapha kanye lokuhlola izigulane ezibuyileyo lamasampuli abangaba ngawegazi kumbe ezemichemo.

Umtshina wakulezinsuku othalakala kumalebhu umtshina lowo usetshenziswa ukuhlola izinto ezihlukeneyo kuyabuya amasampulu egazi awomcamo kanye lawezikwehlela ukuthi azohlolwa ngomtshina

indlu esiyibiza ngokuthi yi lab okutholakala khona ama sempuli egazi owomchemo yikho lapho ahlola khona ukuze kubonakale ukuba yini ebulala izigulane kumbe ehlumeza izigulane emzimbeni yazo

Abesilisa kanye labesifazane abahlezi phansi okutshengisa ukuba kukhona abakufundayo loba abakufundiswayo mayelana ngezempilakahle lapha befundiswa ngomongikazi.

Owesilisa ogqoke isikipa esilombala oluhlaza tshoko uthwele isipunu isilomuthi phakathi wabamba umntwana omncane ikhanda okutshengisa ukuba ufuna ukumnathisa osesipunwini.

Owesilisa ohlezi phansi ogqoke impahla ezitshengisa ukuba ngowezempilakahle okulijazi elimhlophe lemask wazivala umlomo lamakhala wagqoka lamagloves amhlophe ulungisa umuthi ongani yijekiseni ufuna ukuhlaba umntwana lo ohlezi phambi kwakhe.

Owesifazana ohleziyo okukhanya ukuba uzithwele eceleni kwakhe kulowesilisa lowesifazana owesifazana angaba ngumomngikazi owesilisa angaba ngumkhakhe

Abesilisa labesifazane abahlezi phansi, inengi labo bathwele abantwana okukhanya uuba kulomkhankaso okade usenziwa owezempilakahle omayelana lengqondo. Ngemuva kwabo kulebhakane elikhulu.

Imitshina yakulezi nsuku itholakala ezibhedlela, emakilinika kanye lendaweni ezehlukeneyo eziyenza ngokwezempilakahle. Ingasetshenziswa ukwelapha loba ukuhlola izigulane.

Amagabha alombala eyehlukeneyo amanyama, ayisibhakabhaka, alithanga kanye labomvu. Amagabha la asetshenziswa ikakhulu ngabezempilakahle ukufakela izibi.

Imitshina emikhulu eyakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi ukuhlola kanye lokwelapha izigulane ezehlukeneyo emzimbeni yazo.

Umtshina omncinyane osetshenziswa ezibhedlela ngabezempilakahle ukuhlola, ukwelapha kanye lokukhangela izigulane ukuba kuyini okuzibulalayo emzimbeni.

Imitshina emincinyane eyakulezi insuku eyehlukeneyo etholakala ezibhedlela ezinkulu. Isentshenziswa ngodokotela ikakhuluzi nxa behlinza abagulayo.

Umtshina wakulezinsuku osebenziswa ezibhedlela kumbe emakiliniki usetshenziswa ngabezempilakahle ukwelapha Kanye lokuhlola ukuba yini ekhathaza izigulani emzimbeni yazo.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ukuhlola ikakhulukazi abantu abalimeleyo enyaweni kanye lendaweni ezehlukeneyo esingabayenza ukuthi bagogeke.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika kanye lakwezindaweni ezehlukeneyo eziyenza ngezimpilakahle. Iyasetshenziswa ukuhlola kumbe ukwelapha izigulane.

Umtshina omncinyane obunjwe waba njengonyawo osetshenziswa ngabantu abagulayo ikakhulukazi abalimeleyo kumbe oqamuke unyawo uyafaka unyawo lwakhe phakathi lapha ukuze enelise ukuhamba ngalo luqondile.

Umtshina omncinyane osetshenziswa ngabezempilakahle kanye labafundi ukubhala kanye lokuhlola izinto ezehlukeneyo ezigoqela amanamba.

Imitshina emncinyane eyakulezinsuku esetshenziswa ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika ukuhlola Kanye lokwelapha izigulane. Emitshineni le ukhona umtshina wokuhlola ukubana inhliziyo itshaya njani, kulamagilavusi kulezigelo.

Umtshina wakulezi nsuku otholakala esibhedlela kumbe ekilinika osetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela kumbe omongikazi ukuhlola izigulane izifo ezihlukeneyo emzimbeni yazo.

Ingaphakathi yesibhedlela esikhulu. Kukhona izinto ezehlukeneyo okunjenge mibheda eyiyo elala abagulayo, imibheda abafuqa ngayo imithi lamaphilisi imitshina yokufuqa izigulane kanye lokunye okwehlukeneyo.

Imtshina yakulezinsuku esetshenziswa ezibhedlela ikakhulukazi ezinkulu ukuhlola ubude kumbe ubukhulu bolutho kanye lokwelapha izigulani.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela kumbe emakilinika isetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola kumbe ukwelapha izigulane ezehlukeneyo.

Umtshina wakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu osetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela kumbe omongikazi ukuyelapha kanye lokuhlola izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni.

Umtshina wakulezi insuku otholakala ezibhedllela ezinkulu kanye lamakilinika osetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola kanye lokwelapha izigulane emzimbeni ezingaphilanga.

Imitshina emincinyane eyakulezinsuku etholakala emakilinika kanye lezibhedlela ingasetshenziswa ngabezempilakahle ekuyelapheni kumbe ekuhloleni izigulane.

umtshina wakulezinsuku otholakala esibhedlela lasemaklinika osetshenziswa ngabeze mpilakahle sokungaba ngabo dokotela kumbe omongikazi ukwelapha kanye ukuhlola izigulane emzimbani yazo ukubona ukuthi yikuyini ouzikhathazayo

Imitshina emincinyane yakulezi nsuku itholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakhemisi ingasetshenziswa ukuhlola amasampulu angabe ngawegazi loba awomchemo abuya lezigulani ezibhedlela

Umtshina wakulezi insuku otholakala ezibhedlela ezinkulu osetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola kanye lokwelapha izigulane imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yazo.

imitshina yakulezinsuku itholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika isetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngo dokotela kumbe omongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulane

Isincediso sezempilakahle esitholakala emakilinika, emakhemisi kumbe ezibhedlela esisetshenziswa ngabantu abalimale amadolo ikakhulukazi abayenza ngezemidlalo.

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu lasemakilinika esetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi ukuhlola imikhuhlane ethize emzimbeni yezigulane.

Umtshina wakulezi insuku otholakala esibhedlela ezinkulu kanye lasemakilika osetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulane imikhuhlane ethize eyehlukeneyo emzimbeni yazo.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ezibhedlela ngodokotela kumbe omongikazi emibili eceleni kwayo kukhona amazinyo akhanya ukuba akhitshiwe emuntwini amane.

imitshina emincinane eyakulezi insuku etholakala esibhedlela lasemakilinika esetshenziswa ngabodokotela kanye labomongikazi ukwelapha lokuhlola izigulane ezibhedlela

Imitshina emincane yakulezinsuku, isetshenziswa ngodokotela loba omongikazi, ukuhlola kanye lokwelapha izigulane ezihlukeneyo, eziphathekileyo emzimbeni.

Imitshina emincinyane yakulezinsuku esetshenziswa ngabeze mpilakahle okungango dokotela kumbe omongikazi isetshenziswa ukuhlola kanye lokwelapha izigulani

ingaphakathi yesibhedlela esikhulu okutshengisa khona amalembu ayiwo asetshenziswa ukuvala izigulane nxa zihlolwa imikhuhlane ethize lanxa zihlatshwa ijekiseni ngasese

umtshina wakulezinsuku osetshenziswa ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika usetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola kumbe ukwelapha iziguklane imikhuhlane ethile emzimbeni

Imitshina emincinyane eyakulezi nsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakilinika, esetshenziswa ngabe zempilakahle okungaba ngodokotela kumbe omongikazi ukuze bahlole loba belaphe izigulane.

Imitshina yakulezi insuku emincinyane esetshenziswa ezibhedlela ngodokotela loba omongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulane imikhuhlane ethize emzimbeni yazo.

Imitshina emincinyane itholakala ikakhulukazi ezibhedlela ezinkulu imitshina le isetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulane.

Umtshina umncinyane osetshenziswa kulezi insuku nxa kulomunye olimeleyo enyaweni . Ugqokiswe enyaweni lo muntu okuthengisa ukuba laye engabe elimele.

Umuthi wakulezinsuku osembodleleni emnyama elesivalo esimhlophe ubhalwe ngamabala ayisibhakabhaka umuthi lo usetshenziswa ukwelapha umkhuhlane wokukhwehlela

Imithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela kumbe emakalinika loba emakhemesi iyelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Amaphilisi kanye lemithi yakulezi insuku esetshenziswa ukwelapha ukukhwehlela , umkhuhlane we flue , umphimbo obuhlungu kanye lokunye okuhlukeyo.

Umuthi wakulezi insuku otholakala emakhemisi ezibhedlela ezinkulu loba emakilinika. Umuthi lo usebhokisini elimhlophe kodwa imbodlela imnyama ilesivalo esimhlophe.

Amapilisi akulezinsuku, atholakala ezibhedlela ezinkulu, efamasi loba emakilinika. Amapilisi la angasetshenziswa ngabezemphilakahle benika izigulane, ikakhulu eziswela igazi emzimbeni.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala ezibhedlela, emakilinika kanye lamakhemisi alombala oluhlaza wesibhakabhaka phezulu waqunywa ngolithanga loluhlaza tshoko ngaphansi abamhlophe.

Imithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela kumbe emakilinika engasetshenziswa ngomongikazi labodokotela ukwelapha izigulane. Umuthi lo usetshenziswa ngokufakwa phakathi kwejekiseni le eseceleni ubusuhlatshwa ogulayo.

Imithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela, ekilinika kanye lasemafamasi ingayelwpha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ezibhedlela kanye lemakilinika eyokufaka izigulane amanzi emzimbeni ebizwa ngokuthi yidiriphu, ingasetshenziswa ngabantu abadala loba abantwana.

Amaphilisi akulezinsuku asebhokisini elilombala omhlophe lokuluhlaza kanye lembodlela yakhona elombala omhlophe lamabala aluhlaza eceleni ayelapha umkhuhlane wesihudo.

Amaphilisi akulezinsuku eyelapha izifo ezehlukeneyo. Angatholakala emakilinika, ezibhedlela ezinkulu kumbe emakhemesi. Aphakathi kwebhokisi elilombala oluhlaza kanye lomhlophe.

Imithi yakulezi insuku, etholakala emakilika, emakhemesi kumbe ezibhedlela ezikhulu. Esenziswa ngabantu ikhakhulukazi labantu abalenkinga yamakhala, ekuvimbana emakhaleni.

Amaphilisi ayehlukeneyo kanye lemithi okwalezi nsuku. Amanye amaphilisi aluhlaza tshoko, amanye amhlophe amanye njalo abomvu. Angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emakilinika ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakhemisi angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Umuthi wakulezinsuku, usembodleleni olombala oyinsundu ulesivalo esimhlophe. Umuthi lo unganathwa ngabantu abadala uselapha izifo ezehlukeneyo.

Amaphilisi lemithi yakulezinsuku eyehlukeneyo etholakala emakilinika, emakhemesi loba ezibhedlela ezinkulu, ingasetshenziswa ukwelapha abantu abadala izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabo

Imithi yakulezi nsuku itholakala emakiliniki kanye lezibhedlela, inganathwa ngabantu abadala ukwelapha ukukhwehlela kumbe ukuwoma komphimbo.

Ikhabothi elikhulu kakhulu elitshengisa ukuba kungaba yikhemisi le. Kukhona imithi yakulezinsuku, amaphilisi akulezinsuku kanye lokunye okwehlukeneyo okuphathelane lezempilakahle.

Umuthi wakulezinsuku otholakala emakilinika, emakhemisi kanye lezibhedlela ezinkulu ongelapha izifo ezehlukeneyo ikakhulu ezihambelana lokokuphefumula okungaba ngamaphaphu.

Umuthi wakulezinsuku osegabheni elimnyama kanye lesivalo esimnyana ubhalwe ngephepha elimhlophe. Amaphilisi la, phakathi alombala wegolide ayelapha izifo ezehlukeneyo.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emakilinika, ezibhedlela ezinkulu kanye lamakhemisi ayelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu abagulayo.

Amaphilisi akulezi nsuku alombala omhlophe kanye loluhluza amaphilisi la atholakala ezibhedlela kumbe emakiliinika enganathwa ngabantu abadala .

Amaphilisi alezi nsuku ayehlukeneyo amanye aluhlaza okwesibhakabhaka amanye amhlophe amaphilisi la asetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Amapilisi akulezi insuku asebhokisini elilombala aluhlaza tshoko. A mapilisi la anganatwa labantu abadala eyelapha izifo ezihlekeneyo emzimbeni yazo.

Imithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu, emakhemisi kanye lemakilinika esetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni, egoqela ukukhipha amafutha kanye lokunye okwehlukeneyo.

Imithi yakulezinsuku eyehlukeneyo eminye isembodleleni emnyama elesivalo esilithanga. Eminye isembodleleni emnyama elesivalo esimhlophe. Imithi leyi inengi layo yelapha umkhuhlane wokukhwehlela.

Imithi yalezinsuku etholakala emakilinika amafamasi loba ezibhedlela Imithi le esetshenziswa ikakhulukazi ngabafuye izinja.

Ibhokisi elilamaphilisi akulezi insuku amaphilisi lawa amhlophe phakathi ngokombala. Angatholakala emakilinki, ezibhedlela ezinkulu kumbe emakhemisi ayelapha izifo ezehlukeneyo.

Amaphilisi akulezinsuku, atholakala ezibhedlela, emakilinika loba emakhemisi. Amaphilisi la amhlophe ngokombala kodwa aphuma phakathi kwebhokisi elilombala okuhlaze okwesibhakabhaka.

Amabhokisi alombala omhlophe abhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka phakathi kwamabhokisi la kukhona amaphilisi ayelapha umkhuhlane wokukhwehlela esingawubiza ngokuthi yi fulu.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala ezibhedlela emaklinika kanye lemakhemisi amaphilisi la ayelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo asetshenziswa ikakhulu ngabantu abadala

Imithi eyehlukeneyo eyakulezinsuku eyokukhwehlela engatholakala ezibhedlela , emaklinika kumbe emakhemisi ingasetshenziwa ngabantu abadala

Imithi yakulezi insuku etholakala emakhemesi ezibhedlela ezinkulu kanye lasemakilinika. Imithi le yelapha isifo sokukhwehlela ebantwini abadala.

Izigubhu ezilombala okhanyisa phakathi .Ezilamanzi ahloliweyo ,amanzi lawa afakwe izinto ezingezelela amandla emzimbeni yabantu .Okuthiwa yi drip .

Imithi yakulezinsuku eyehlukeneyo eyelapha iizifo ezehlukeneyo le inengi layo yelapha ukukhwehlela kumbe isifuba esibuhlungu ikakhulukazi esilophepha olomileyo olungakathambi.

Amaphilisi lemithi kwalezinsuku okutholakala emaklinika kumbe ezibhedlela ezinkulu. Lasemakhemisi kuyatholakala kusetshenziswa ukwelapha abantu ukuze izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Imithi yakulezi insuku esetshenziswa ukwelapha izinyamazana ezigoqela inkomo imbuzi kanye lezinye izifuyo ezehlukeneyo

Amaphilisi akulezi nsuku aphakathi kwebhokisi elilamabala abomvu lamhlophe amaphilisi la amhlophe ayelapha izifo ezihlukeneyo singawathola ezibhedlela ezinkulu kumbe emakhemisi loba emakilinika.

Imithi yakulezi nsuku itholakala ezibhedlela emaklinika loba emakhemesti ingasetshenziswa ukwelapha izinto ezehlukeneyo .

Amafutha akulezi insuku atholakala emakilinika, ezibhedlela kumbe emakhemisi. Amafutha la asetshenziswa ukugcotshwa ngabantu abalamabalabala amnyama angabe enzwe yizilonda ezapholayo loba amaqhubu apholayo. Ayaqeda konke lokhu.

Imithi yakulezinsuku iphakathi kwebhokisi. Eceleni kukhona ibhokisi lamagilavu kanye lelama mask okuzivala amakhala

Amaphilisi akulezi insuku alebhokisi elibomvu. Libhalwe ngamabala amhlophe wona amaphilisi la amhlophe phakathi abhalwe ngamabala abomvu.

Amagabha awemithi lawamapills ayehlukeneyo asetshenziswa ukuyelapha izifo ezehlukenyo emzimbeni yabantu engatholaka emaclinikha emaphamacy kumbe ezibhedlela ezinkulu

Amaphilisi akulezinsu atholakala emakhemesi ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika asetshenziswa ngabantu abadala alombala omhlophe phakathi ibhokisi lawo lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka laseliqunywa ngombala olithanga.

Amaphilisi akulezinsuku ayehluleneyo asegabheni elilombala omhlophe lebhokisini elilombala obomvu lolithanga ayelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Imithi yakulezinsuku ebonakala isefilijini engabe isesibhedlela esikhulu Kumbe ekhemisi loba ekilinika esetshenziswa ukwelapha abagulayo izifo ezehlukeneyo

Amaphilisi kanye lemithi yakulezi insuku engasetshenziswa ngabantu abadala ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Kuphakathi kwebhokisi kanye lembodlela okumhlophe okubhalwe ngamabala aluhlaza.

amaphilisi akulezi insuku atolakala ezibhedlela kumbe emakhemisi ayelapha into ezitshiyeneyo aphakathi kwegabha elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama engatholakala lasema khemisi

Amaphilisi akulezi nsuku ayelapha izifo ezehlukeneyo amhlophe ngombala asebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala ayinevi engatholakala ezibhedlela ,emakiliniki loba emakhemesi

Umuthi wokukhwehlela elisegabheni elimnyama elilephepha eliluhlaza labhalwa ngamabala amhlophe. Umuthi lowu utshengisa ukuba lenyosi yiwo eziwenzileyo.

Imithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela kanye lema kilinika esetshenziswa ngabodokotela kumbe omongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulane.

Amaphilizi akulezi insuku atholakala ezibhedlela emaklinika kumbe emakhemisi angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo

Imithi yakulezi nsuku etholakala ezibhedlela emakilinika kumbe emakhemisi imithi le ingasetshenziswa ukufakwa ezigulaneni kusetshenziswa ijekiseni eyiyo emunya umuthi lo besekuhlatshwa ogulayo.

Ibhakisi lemithi yakulezi nsuku itholakala ezibhedlela kumbe emaklinika umuthi lowo welapha isisu esibuhlungu esingabe siqumbeleni

Umuthi wakulezinsuku ongatholakala ekilinika esibhedlela kumbe emakhemesi. Umuthi lo usembodleleni emnyama. Ungasetshenziswa ukwelapha isisu.

Amaphilisi akulezinsuku ayelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu angatholakala emakilinika, kanye emafamasi kanye lezibhedlela ezinkulu.

Amaphilisi akulezinsuku aphakathi kwebhokisi elilombala oyisibhakabhaka . Amaphilisi la amangamatshumi amabili lesitshiyagalombili ebhokisini. Angelapha izifo ezitshiyeneyo.

Owesilisa uhlezi phansi wafaka utshwala phansi phambi kwakhe uhlezi wakhangelisa ikhanda phansi okutshengisa ukuthi kukhona okumudlayo enqondweni lasemoyeni wakhe.

Abesilisa labesifazana abahleziyo abanye bamile okutshengisa ukuba kukhona abakufundisayo loba abakuncediswa ngakho. Phambili kwalaba abezempilakahle kukhona amakhompuyutha abafazi baletha amabhuku kulaba bantu.

Isikhwama esilombala obomvu lamabala acazimulayo. Iskhwama lesi sandiswe ukusentshenziswa ikakhulukazi ngabezempilakahle abayabe befake imithi yabo.

Abesifazana ababili, eceleni kwabo kukhona abantwana abancane ababili njalo abakhanya bengaba leminyaka engaphansi kweminyaka emihlanu. Abesifazana laba bakhanya beyibo abafundisa loba abadlala labantwana laba.

Owesifazana uthwele umntwana ezandleni zakhe ongaba leminyaka engaphansi kweminyaka emihlanu. Umntwanalo uhlatshwa ijekiseni ngumongikazi elingaba ngelokumvikela loba elokumelapha umkhuhlane othize.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba ukuxoxisana kwabantu mayelana lempilakahle yezengqondo ebantwaneni abancane kanye lasebekhulakhulile elizweni lase South Asia.

Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi lanhlanu bathwele amabhakani. Lalapha bami khona kulebhakani elitshengisa ukuba kusekilinika loba esibhedlela.

Ibhakane elikhulu elikhuluma ngezempilakahle ,eziyenziwe ngomnyaka ka 2022, ebhakaneni leli kulabantu abehlukeneyo ababonisiweyo abanye ngabantwana besikolo, abezikolo ezehlukeneyo .

Abesilisa labesifazana abamileyo bagqoke izikipa ezimhlophe okukhanya ukuba yi yunifomu yabo abasebenza ngayo. Bathwele amabhakani akhuluma ngezempilakahle okutshengisa ukuba kukhona umkhankaso abayawenza loba abavela wenza.

Ibhakane elitshengisa abantwana besikolo abadlala ibhola lenyawo, kuhlangene abafana kanye lamankazana. Bekhangelwe ngababili okukhanya ukuba ngotitsha babo. Emuva kukhona imiduli yamakilasi.

Owesifazane omileyo othwele izingwalo ezimbili ogqoke isikipa esifana lekepesi okutshengisa ukuba ngokomsebenzi. Phansi ngemuva lemaceleni kwakhe kukhona abantu abahlezi phansi okutshengisa ukuba balale lokho akukhulumayo.

Umntwana ongaba leminyaka engaphansi kwelitshumi unathiswa umuthi okukhanya ukuba kukhona abamelapha khona okusemzimbeni wakhe enathiswa ngulo omthweleyo ezandleni zakhe.

Abafundi abancinyane bezinga laphansi sibili lokuqala benze isigombolozi kukhanya kulomdlalo abawudlalayo ngemuva kwabo kukhona ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba engatshintshwa njani umntwana ukuze aye eskolo sezinga eliphansi.

Owesifazana ohlezi phansi obambe ikhanda lomtanakhe ophambi kwakhe okutshengisela ukuba angabe emeluka inwele kumbe emlungisa ikhanda. Eceleni kwakhe kukhona izikhwama zempahla.

Abantwana abancane abangaba ngaphansi kweminyaka elitshumi . Bayadlala emotheni ekhanya ukuba yafa kuda. Kukhanya kuyindawo yabo akudlalela kiyo insuku zonke.

Ingaphakathi eyesibhedlela sabantwana. Kukhona imbheda, imitshina emincane kanye lemikhulu eyehlukeneyo, esetshenziswa ukuhlola kanye lokwelapha izigulane.

abesilisa labesifazana abamileyo kukhona abahleziyo abesezimpilakahle abalemitshina yabo kanye lamabhokisi ayehlukeneyo kukhanya ukuba kukhona umkhankaso abawuyenzayo

abesilisa labesifazana abasakhulaya abasemanzini abadlalela khona okukhanya ukuba ngumfula eceleni komfula lo kukhona utshani obuluhlaza okumilayo eceleni

Abezempilakahle bahlola umntwana omncane ufakwe emtshineni okutshengisa ukuthi bengabe bemelapha umkhuhlane othize osemzimbeni wakhe

Amankazana asekhulakhulile amiswe okutshengisela ukuthi kukhona abakade bekucidasanela ophakathi kwabo wasesiba ngokuqala osesandleni sokunxele waba ngowesibili kwasokusithi osesandleni sokudla wasesiba ngowesithathu.

Abesilisa labesifazane abagqoke impahla ezitshengisa ukuba ngabezempilakahle ,bame phambi kwe bhakane elikhulu elitshengisa ukuba kukhona umkhankaso abakade belande ukuzowenza emphakathini lowu.

Abezempilakahle abagqoke okutshengisa ukuba umuntu lo engabe ehlinzwa ngoba egula okukuzinga eliphezulu. Phezu kwetafula kukhona imithi lemitshina eyehlukeneyo.

Owesilisa otshengisa ukuba ngudokotela kumbe umongikazi. Ugaxe umtshina wokulalela ukuba inhliziyo itshaya okungakanani. Esandleni uphethe umtshina wokuhlola indlebe. Uhlola umntwana ophambi kwakhe.

Owezempilakahle ogqqoke ijazi elimhlophe ukhangela lo ohlezi phambi kwakhe emtshineni ongaba ngumtshina wokuhlola amehlo okutshengisa ukuba lo ohlezi phansi ulohlupho lwamehlo.

Abesilisa ababili abaqotshemeyo phambi kwabo kukhona okutshengisa njengemithi eyehlukeneyo eyesintu eluhlaza tshoko okutshengisa ukuba bengabe beyilungisa ukuba belaphe.

Owezempilakahle ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, uthwele usiba uyabhalabhala okutshengisa ukuba ubuza lo ome eceleni kwakhe imibuzo osokungaba yimibuzo ephathelane lokugula kwakhe.

Owesifazana uhlezi phansi wagqoka impahla eziluhlaza tshoko lekhanda wazivala ngokuluhlaza wazivala lobuso ugqoke amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka phambi kwakhe kukhona umutshina okutshengisa ukuba yiwo awusebenzisa ukuhlola izifo ezihlukeneyo emizimbeni yabantu.

ababili abagqoke imphahla ezimhlophe bahlezi phansi bavule ugwalo okutshengisa ukuba kukhona abaxoxisana ngakho okubhalwe kulolo gwalo

Abesilisa labesifazana abamileyo phandle kwesibhedlela esikhulu okutshengisa ukuba bengaba ngomongikazi loba odokotela abasebenza esibhedlela lesi ngemuva kwabo kubhaliwe ibizo lesibhedlela.

Abesilisa labesifazane abagqoke impahla ezilombala obomvu phezulu, okutshengisa ukuba bebesenza umkhankaso othize, ohambisana labezempilakahle. Baguqe phansi ababili baphakamisa oyedwa ongabe eselimele.

Ikhabathi elitshengisa amaphilisi lemithi okwalezinsuku okusemabhokisini alemibala eyehlukeneyo. Amaphilisi lemithi kwelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu.

Amabhokisi atshiyatshiyeneyo awamaphilisi atholakala ezibhedlela kanye lemakilinika. Amaphilisi la ayelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Ibhakani elikhulu elitshengisa ukuba kukhona ikhemisi lapha. Kule namba zale khemisi leyi Kanye lokuthi ikhemisi leyi ibizwa ngokuthi yini ibizo layo lalapho etholakala khona .

Amabhokisi amaphilisi lemithi okwehlukeneyo okutholakala ikakhulukazi emakhemisi kuthengiswa khona, ayelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Amabhokisi amathathu aphezulu kwe tafula elinye lilombala omhlophe kwaaqunywa ngoluhlaza okwesibhakabhaka phakathi eliseceleni kukhona okumhlophe lokuluhlaza tshoko then elinye limhlophe lilokubomvu.

Amaphilisi asemabhokisini, amabhokisi la alombala omhlophe, amaphilisi la ayelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu. Angatholakala ekhemisi loba ezibhedlela.

Amabhokisi amaphilisi lemithi ayehlukeneyo awalezinsuku atholakala emakhemisi ayelapha izifo ezehlukeneyo ebantwini abadala kanye lebantwini abancane.

Ikhabothi elikhulu kakhulu elitshengisa ukuba ngelekhemisi. Lilamaphilisi, imithi kanye lokunye okwehlukeneyo okuhambelana lezempilakahle.

Amabhokisi amaphilisi ayehlukeneyo amanye alombala olithanga amanye alombala omhlophe. Eyelapha izifo ezehlukeneyo amanye ngawamathambo amanye ngawesifuba ayehlukene nje.

Ingaphandle yamakhemisi, ayehlukeneyo amabili loba amathathu. Kukhona amabhakane abhalwe amabizo amakhemisi la okungabe kutshengisa kanye lokuba yini ekutholakala kumakhemisi la. Phandle eceleni kukhona utshani obuluhlaza obokucecisa lezihlahla zokucecisa eziluhlaza tshoko.

Umuthi othalakala emakhemisi kumbe emapharmacy, ongabe usetshenziswa ngabantu abalenkinga yamadolo kumbe amajoyini. Uyasetshenziswa ngokugoqela lapho okubuhlungu khona.

Izincediso sezempilakahle esisetshenziswa ukufaka edolweni uma kukhona olimeleyo. Sandise ukusetshenziswa ngabezempilakahle befaka abemidlalo.

Ikhabothi elilamaphilisi lemithi okwalezinsuku okwehlukeneyo ngemibala kanye lokusebenza kwakho okwehlukeneyo ukwelapha izifo ezitshiyeneyo njalo kungatholakala kanye lokunye okuhambisana lezempilakahle

Ibhàkani elikhulu etshengisa ukuba kukhona ikilinika lapha, kubhaliwe lamanàmba lapho ongafonela khona nxa ufuna ukuthola abekilinika leyi lokuthi ikilinika leyi ihlala ivuliwe ayivalwa.

Ingaphandle yekhemisi okuyi lapha okuthengiswa imithi, amaphilisi kanye lokunye okwehlukeneyo okwalezinsuku okuhambisana lezempilakahle. Ingaphandle yomduli le ibhaliwe ibizo lekhesimi le.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba kukhona ikhemisi lapha , ebhakaneni leli , kulezinto ezimbalwa ezibhaliweyo ezitshengisa ukuba ziyatholakala kule ikhemisi

amabhaokisi amaphilisi ayehlukeneyo atholokala emakhemesi ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika anagsetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbenin yabantu

Amabhokisi amaphilisi ayehlukeneyo alembala eyehlukeneyo njalo ayelapha izifo ezehlukeneyo angatholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika lasemakhemisi.

Ikhabothi elihlala amaphilisi imithi kanye lokunye okwehlukeneyo owezempilakahle. Phakathi kukhona amabhokisi alombala oyehlukeneyo amanye abomvu amanye alithanga amanye njalo amhlophe.

Amabhokisi amaphilisi lemithi eyehlukeneyo okwemibala ayelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu. Kukhona amhlophe alombala olithanga kukhona amhlophe alombala oluhlaza, kukhona abomvu lokumhlophe ahlukhlukene nje.

Ikhabothi elitshengisa amaphilisi, imithi kanye lokunye okwezempilakahle okwehlukeneyo okutshengisa ukuba lapha kusekhemisi okungabe yikho okuthengiswa khona izinto lezi.

Amabhokisi amaphilisi lawemithi ayehlukeneyo ngokombala kanye lokusebenza elapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo. Angatholakala ezibhedlela kumbe emakhemisi.

Amaphilisi asemabhokisini ayehlukeneyo alezi nsuku aphakathi kwekhabothi ayelapha izifo ezihlukeneyo emizimbeni yabantu amaphilisi la engatholakala emakhemisi emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu.

Amabhokisi amaphilisi ayehlukeneyo amanye amhlophe abhalwe ngamabala aluhlaza, amanye amhlophe afakwe okulithanga ekhoneni, amanye abomvu njalo njalo. Amaphilisi la ayatholakala emakilinika loba ezibhedlela kumbe emakhemisi.

Amabhokisi amaphilisi ayehlukeneyo okwembala amanye amhlophe, amanye abomvu, amanye aluhlaza okwesibhakabhaka, amanye aluhlaza tshoko, amanye alithanga alamaphilisi ayehlukeneyo ayelapha izifo ezehlukeneyo njalo.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu eceleni komduli kukhona ibhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza ukuba ihofisi enkulu itholakala ngaphi eyalesi sikolo .

Abesilisa labesifazana abamileyo okukhanya ukuba ngumphakathi. Kulabanye abathwele ibhakane elikhulu elikhuluma ngezempilakahle ukutshengis' ukuba bayafunda kumbe kulomkhankaso wezempilakahle.

Abesilisa kanye labesifazana abagqoke amajazi amade amhlophe bagqoke lama mask phansi bagqoka okunyama amabhulugwe le skirt okutshengisa kukhona umnkhankaso abaphuma besiyawuyenza

Abesilisa kanye labesifazana abame ngaphandle komduli kwesibhedlela kukhona abakuthweleyo okutshengisa ukuba bangabe bephuma besiya emphakathini besiyakwenza umkhankaso wezempilakahle.

Abantu abanengi kuhlangene abadala kanye labantwana abahlezi phansi phakathi kwabo kukhona abamileyo abagqoke izikipa ezimhlophe okutshengisa ukuba yibo ababafundisa, kumbe bayenza umkhankaso oweze mpilakahle.

Ingaphandle yesikolo sabafundi imfundo yezinga laphansi. Kukhanya esikolo lesi bekubuye abantu bezempilakahle bazoyenza imkhankaso yabo.

Abesilisa kanye labesifazana abahle abamileyo okutshengisa ukuba ukhona umkhankaso obuye wazofakwa wazoyenziwa yilaba abezempilakahle kukhona amabhakane ayehlukeneyo lawo afakiweyo njalo .

Abafana lamankazana bathwele ibhakane elikhulu elibhalwe mayelana ngezempilakahle okutshengisa ukuba kukhona umkhankaso abawuyenzayo emphakathini.

Abantu abanengi abahlezi phansi abesilisa kanye labesifazana. Phambi kwabo kukhona amabhakane amabili ayehlukeneyo kodwa akhuluma ngowezempilakahle. Kukhona njalo omi phambi kwabo kutshengisela ukuna nguye oyenza lomkhankaso.

Abezempilakahle abamileyo bancedisa abantu abame ngemuva komtshina lo osetshenziswa ukubona ukuba umuntu made kangakanani.

Abesilisa labesifazana okukhanya ukuba ukhona umkhankaso abawenzayo owezempilakahle emphakathini. Kulomntwana omncane othontiselwayo ongaba leminyaka emihlanu kusiya phansi.

Abesifazane labesilisa abasebenza ngokwezempilakahle bafake itafula kanye lezitulo phandle okutshengisa ukuba bayenza umkhankaso emphakathini mayelana lezempilakahle. Phansi kukhona oyedwa ofake umtshina wokubona ukuba igazi ligijima njani.

Abezempilakahle bahlola izigulane ezihlezi phansi ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni yayo kokhu bakuyenzela phandle ukuthengisa ukuba kukhona umkhankaso akade bewuyenza

abafana lamankazana abancinyane bakhona lapha kukhona njalo abezempilakahle ybenze itende labo lapha ukutsengisa ukuba ukona umkhankaso abawenza emphakathi ohambelana lezempilakahle

Owesifazana omileyo ogqoke isigqoko esimnyama ,ubambe isisu sakhe .Okutshengisa ukuba uzithwele ,phakathi kwesisu sakhe kukhona umntwana.

Abantwana besikolo abangaba fundi bezinga yaphezulu abafunda ukuthunga izikhava ngozi abangazi sebenzisa lapho sebeyehlelwe yinto edinga usizo lolu.

Abafundi bemfundo bezinga laphezulu, abangaba sekhendali, bahlezi phansi, phakathi kwabo ubafundisa mayelana ngemphikahle, uthwele izikhavangozi.

Abafana lamankazana abasakhulayo abagqoke izikipa ezifananayo okutshengisa ukuba bayenza okomkhankaso wezempilakahle emphakathini. Ngemuva kwabo kukhanya izihlahla ezilembala oluhlaza tshoko.

umtshina omncinyane wakulezinsuku osetshenziswa ezibhedlela usetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi ukuhlola ukuba izigulane azila gcikwane le HIV yini

Owesifazana omileyo ogqoke isikipa lekepesi okufananayo okutshengisa ukuba yiyunifomu yomsebenzi ikakhulukazi okwezempilakahle umile uthwele izingwalo, phansi kuhlezi abantu okukhanya ukuba uyabafundisa.

Owesilisa kanye lowesifazana ababambeneyo okutshengisa ukuba ngumuntu lomkakhe kukhona okukhanya bayajabula kakhulu owesilisa ubambe isisu okungabe lomama engabe ezithwele.

Umama ogqoke isikhipha esibomvu uthwele umntwana omncani ,ongaba leminyaka engaba ngaphansi kweminyaka emihlanu . Kukhanya usesibhedlela, eceleni kwakhe kukhona amanzi abizwa ngedrip ayiwo angezelelwa emizimbeni yabantu.

Imitshina yakulezinsuku emincinyane esetshenziswa ukuhlola ukuba umuntu engabe elalo igcikwane leHIV noma cha kusetshenziswa igazi.

Owesifazana olele embhedeni esibhedlela wakhangela phezulu athwala umntwana esifubeni sakhe okutshengisa ukuba engabe esanda kubeletha.

Abesilisa kanye abakhanya begonene okutshengisa ukuba bayazwanana kakhulu .Omunye uqhiyile omunye ugqoke ingwane ekhanda, besokuthi bonke bagqoke izikipa ezimnyama.

Ababili ababambeneyo okutshengisa ukuba bayazwanana kakhulu , abangabe besebenza ndawonye njalo bakhanya belokubobotheka. Ngemuva kwabo kukhona isihlahla sokucecisa esilombala oluhlaza tshoko.

Owesilisa ogqoke ivesi elombala oluhlaza tshoko uzithela ngamanzi okutshengisa ukuthi angabe esetshiselwa kumbe ngumuntu akade eyesenza ezemidlalo eseziphumuza loba ukuziqandisa.

Igilasi elokunathela amanzi phakathi kwegilasi leli kuthelwa amanzi asesigubhini esilombala ofuna ukuba luhlaza okwesibhakabhaka amanzi la akhanya elungele ukunatha.

Owesilisa othwele amanzi uyawanatha kukhanya ukuba uyenza ikakhulukazi ngezemidlalo osekungabe bekulixetsha lokuphumula loba ukunatha amanzi.

ingaphakathi yesibhedlela esikhulu kumbe ikilinika kukhona umbheda wokulalisa isigulane lomtshina wokuhlola isigulane lesi kanye letafula ele computer

Imitshina emincinyane eyakulezi insuku esentshenziswa ngabezempilakahle ukuyenza izinto ezehlukeneyo. Ezigoqela ukuhlola izigulane ukuba inhliziyo itshaya njani, ukuhlola ukuba litshisa noma liqanda kangakanani, ukuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani kanye lokunye okwehlukeneyo.

Ifiliji enkulu esetshenziswa ezibhedlela ezinkulu eyiyo ehlala imithi ephangisa ukonakala kanye lamaphilizi. Ifiliji le itholakala ezibhedlela kanye lasemakilinika.

Owezempilakahle ogaxe umtshina wokuhlola ukuba inhliziyo itshaya okungakanani ugqoke ijazi elide elimhlophe ezandleni uthwele itablet okutshengisa ukuba kukhona akukhangelayo.

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ngabezempilakahle ukulapha kumbe ukuhlola izigulane ukuba zikhathazwa yini emzimbeni yazo

Abafundi bemfundo yezinga laphansi bahlezi. Eceleni kwabo ukhona okhanya angani engaba nguye obafundisayo. Phambi kwabo balamakhompiyutha osokungaba yiwo abafunda ngawo loba abafundela ukuwasebenzisa.

Imitshina emincinyane etholakala ezibhedlela egoqela ijekiseni, ithermometer eyiyo eyokuhlola ukuba umzimba kutshisa okungakanani, owokuhlola ukuthi igazi ligijima okungakanani lowokuhlola ukuba inhliziyo itshaya okungakanani.

Owesifazane ogqoke okutshengisa ukuba ngowezempilakahle, wagaxa umtshina entanyeni owokuhlola ukuba inhliziyo itshaya kangakanani. Phambi kwakhe kukhona ikhompiyutha.

owezempilakahle ogqoke impahla ezilombala eziluhlaza okwesibhakabhaka uthwele ifoni yakhe enkulu ebizwa kuthiwa yithebhulethi elemifanekiso eyehlukeneyo etshingisa ingaphakathi yomuntu.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko, esingatholakala egangeni. Isihlahlakazana lesi singasetshenziswa njengomuthi wesintu, sisetshenziswa ngabantu abakwaziyo ukulungisa imithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko. Kwatholakala ezindlini kumbe egangeni. Isihlahla lesi zingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo nxa silungiswe yingcitshi esiyazi imithi yesintu.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza kanye lamaluba alithanga kanye lamhlophe zingasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko ezingatholakala egangeni zingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo

Izihlahlakazana ezilamahlamvu aluhlaza tshoko ezingasetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu ukwelapha izifo ezehlehlukeneyo kusetshenziswa amahlamvu loba impande.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza lamahlamvu aluhlaza singasetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu ukwelapha izifo ezihlukeneyo kusetshenziswa impande kumbe amahlamvu.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko. Ezingasetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu . Zisetshenziswa njenge mithi yesintu zinchitshi ezazi ngemithi yesintu.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko singasetshenziswa njengeluba lokucecisa sibuye sisetshenziswe njalo njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko lamahlamvu aluhlaza ezehlukeneyo zingasetshenziswa njengezihlahla zokucecisa ezindlini kumbe njengemithi yesintu kusetshenziswa amahlamvu loba impande zazo.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko ezingatholakala egangeni. Zingasetshenziswa njengomithi wesintu Zisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

isihlahlakazana esilompala oluhlaza esingasetshenziswa nje sibe ngebe ngesoku cecisa kumbe kusetshenziswe impande zaso eziba lijodo ukwelapha

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko kanye labantwana abaluhlaza. Zingasetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo kusetshenziswa amahlamvu azo impande loba lamaxolo.

Yizihlahlakazana esilombala oluhlaza leluba elimhlophe singatholakala egangeni sisetshenziswe zingcitshi ezaziyo imithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu

Imithi yesintu eyehlukeneyo iphakathi kwamambodlela eyinye iphakathi komganu omhlophe itshengisa ukuba isalungiswa, imithi le ingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi eyehlukeneyo ephakathi kwamagabha ayehlukeneyo eyesintu eyenziwe ngezihlahla ezihlukeneyo njalo, iyelapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko ezitholakala egangeni kukhona owesilisa okhanya equnta amahlamvu ezihlahla lezi sokungabe efuna ukuyakwenza umuthi wesintu wokwelapha umkhuhlane othize

Umuthi oyenziwe ngezihlahla zesintu osetshenziswa ngabantu abahlutshwa ngamajwabu abo, umuthi lowu ngosetshenziswa ngokuwugcoba usebenza wona njengamafutha emzimbeni.

Umuthi wakulezinsuku oyenziwe waba ngamafutha . Uyasetshenziswa ukugcona ijwabu lomuntu elingabe lilenkinga ube usumuyelapha.

Imithi yesintu esetshenziswa ngabagulayo kumkhuhlane eyehlukeneyo, yona iyelapha ingasetshenziswa ngokuyinatha ubilise amanzi ubusufaka phakathi unathe njengetiye.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko ezikhiwe amahlamvu azo kwafakwa lengiga eyokugiga okutshengisela ukuba izihlahlakazana lezinzifuna ukusetshenziswa njengemithi yesintu.

Amaphilisi akulezinsuku ayelapha umkhuhlane wengqondo asegabheni elimhlophe wona phakathi amahlophe amaphilisi la anganathwa ikakhulukazi ngabantu abadala.

Amafutha asebenza njengesepa yokugeza inwele ayenziwe ngezihlahla esibizwa ngokuba yiAloe abanye bathi yisikabakaba.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko singasetshenziswa njengeluba lokucecisa loba lisetshenziswe njengomuthi wesintu yilabo abazikuhle imithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo

Imithi eyenziwe ngezihlahla zesintu ingasetshenziswa ngabantu abayehlukeneyo imithi le igoqela amasepa kanye lamafutha okugcoba.

Imithi eyehlukeneyo ephakathi kwamagabha lamabhokisi ayehlukeneyo eyesintu iyenziwe ngezihlahla ezihlukeneyo kusetshenziswa impande amaxolo kumbe amahlamvu ezihlahla

Isihlahlakazana esibizwa ngokuthi yijinja siyelapha izifo ezinengi ezigoqela ubuhlungu bomphimbo, isisu, ukukhwehlela okunye okwehlukeneyo.

Imithi kanye lamaphilisi okusetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Okuyenziwe ngezihlahla zesintu ezehlukeneyo okungaba ngamaxolo, impande kumbe amahlamvu.

Imithi eyenziwe ngezihlahla zesintu eyehlukeneyo kusetshenziswa amahlamvu lamaxolp kumbe impande zezihlahla ukuze kwenziwe imithi le.

Imithi yesintu isemagabheni ayehlukeneyo eyelapha izifo ezehlukeneyo, imithi leyi ingasetshenziswa ngokufakwa emanzini ibisinathwa eminye inathwe injalo.

Umuthi oyelapha ikakhulu ngokuhlikihla lapho okuhlangana khona amathambo ayehlukeneyo kanye lemgogodla lamadolo ingemuva yentamo isphanga izinto nje ezihlukeneyo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko esingasetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu, ukwenza imithi yokwelapha izifo ezehlukeneyo, usetshenziswa amahlamvu loba amaxolo aso.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko ezingasetshenziswa zingcitshi ezazi ukulungisa imithi yesintu zilungisa zisebenzisa amahlamvu, amaxolo kumbe impande zalesi sihlahla ukuze zelaphe izifo ezehlukeneyo.

Isihlahla esilombala oluhlaza esibizwa ngokuthi lichena esingasetshenziswa njengo muthi wesintu kungayelapha izifo ezehlukeneyo kanye ezigoqela lezejwabu ukuba libe butshelezi.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza lamaluba amhlophe, esitholakala ikakhulukazi egangeni, isihlahlakazana lesi singeyelapha izifo ezehlukeneyo nxa kusetshenziswe ngabantu abakwaziyo imithi yesintu.

Amaluba aluhlaza tshoko Kanye lotshani bokucecisa okungasetshenziswa njengemithi yesiNtu eyelapha izifo ezitshiyeneyo ezigoqela amazinyo , amehlo kanye lenyawo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko singasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu kusetshenziswa amahlamvu, amaxolo kumbe impande zaso

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko esingasetshenziswa ngabakwazi imithi yesintu .Amahlamvu ,amaxolo kumbe impande zaso ukwelapha izifo ezehlukeneyo .

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza ngaphansi kwaso kukhona izixwayiso lemininingwano ukuba sisetshenziswa njani lesi sihlahla ukuze sibe ngumuthi wesintu.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko esingatholakala ezindlini kanye legangeni singasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izigulane izifo ezehlukeneyo.

Abesilisa labesifazane abakhanya besegangeni elilezihlahla eziluhlaza tshoko, osokungabe bedinga zona izihlahla lezo bayeyenza imithi yesintu eyelapha izigulane yezifo ezehlukaneyo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko. Esingasetshenziswa ngabe zengcitshi bezemithi yesintu . Ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu .Kusetshenziswa ,amaxolo ,amahlamvu kumbe impande zaso .

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko lamaluba abomvu, singasetshenziswa njengesihlahla sokucecisa kumbe sisetshenziswe njengomuthi wesintu kusetshenziswa amahlamvu aso kumbe impande ukwelapha.

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko esingasetshenziswa njenge luba lokucecisa kumbe sisetshenziswe njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezihlukeneyo.

Izihlahlakazana zeganga ezilombala oluhlaza tshoko zingasetshenziswa njengemithi yesintu ngabantu abakwaziyo ukuyilungisa kusetshenziswa impande loba amahlamvu loba amaxolo

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko esingasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Ngaphansi kwesihlahlakazana lesi kukhona izixwayiso lezeluleko zokusebenzisa lesisihlahla.

isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tsoko lamaluba amhlophe esitholakala ikakhulukazi egangeni singasetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo

Yizihlahlakazana ezilamanhlamvu aluhlaza tshoko lamaluba aluhlaza amanye amhlophe amanye njalo alithanga. Angasetshenziswa njengezihlahla zokucecisa zibuye zisetshenziswe njalo njengemithi yesintu

isihlahlakazana esilombala oluhlaza seitholakala ikakhulukazi ngaphandle kwemizi siyishlahla sokucecisa singasetshenziswa njalo njengo muthi wesintu ukwelapha izifo ezihlukeneyo ebantwini abagulayo

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko ezingasetshenziswa njengemithi yesintu kusetshenziswa amahlamvu, amaxolo kumbe impande zaso ukwelapha .

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko lamaluba amhlophe esingasetshenziswa zingcitshi yemithi yesintu ukulungisa imithi yesintu ukwelapha izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo .